niriba n-zaya niriba maa nyɛla ban galisi pam bɛ kuli pela lin lin kulisa ata ka bɛ kuli n-ye ye binyɛra ka zaŋ nangbuni pɔbiri nima m-pɔbi pɔbi bɛ maŋa ka bɛ kuli ye daliya nima din mali zipiliti ka bɛ so zaŋ o nuu pa o zuɣuni bɛ shɛba ye neen' ʒɛhi.

Jiŋli n-zaya ka bɛ peenti li peenta piɛlli ka dari tu n-tu dini dari maa pahila Jiŋli maa mɛbu maa puuni ka di mali voya voya ka mali pila pila pil' kara kara ka silimiinsi kana ti nyali ka zani di gbuni n-ŋmaai foto silimiinsi maa galisiya paɣaba ni dabba.

Paɣa n ʒiya o chimdila waagashe o gbubila su bili o nuuni ka gbubi waagashe maa mali subili maa ŋmaharili ka dalbili ʒɛya dalbili nuɣso n nyɛli ka o ʒila kuɣu zuɣu ka dalbili piɛlli mii gba ʒɛya ka waagashe maa bɛ tahapoŋ ni tam di zuɣu ka silba tam kuripooti ni ka piɛ bili ʒi o nyaanŋa

loori nima n-ʒeya buɣim dilima n-nyɛli di nyɛla loori kpima kpima loori kura kura ka nyɔhi mi kuli tuɣiri tooni sa ka yiya zaya ka tia za ka niriba be n-be palli yaɣili sa.